Gyaamu aletebwa ebintu bingi okugeza nga emotoka, piki edho nhi bboda edho bugaali kwotaire na'bantu aba kozesa ebigere. Agho nnhi afaande ali kungila okubonha nga buli luyii kufunha akakisa ako kutambula agho gyaamu abe nga akendhezebwa.

Ono omwami atunga ngoye era nga atungira kuluya kukabalaza era nga ekyo tikimulobera kuba musanhufu ati, abantu bangi abenigire mumirimo edh'emikono nga guno ogw'okutunga engoye mu uganda.

Bino n'ebisolo byebeta entwiga, entwiga dhino dhirina enkoto endheyi era dhetanira inho okulya ebikoola eby'emiti emireyi. Entwiga dhino dhona dhiri mugemu paaka era nga kya bulambuzi.

Kano akaalo kalina obuyumba obwendha ofanhaganha. Era nga kalaga nti embeera ekaali mbi ku kaalo kano. Era abantu benhe balina okwelwanaku okubona nga bava mu mbeera embi.

Entukulu dhivire mu maadhi dhaidha kuliya ghanho ku mabaale era nga dhitera okukola ekyo bwe dhiba nga dhendha kwotaku kasaana. Okwaghukanaku ebisolo ebindhi ebyo mu maadhi nga goonya, entukulu ti dhitiisa inho era osobola okubonha onho omusaadha agemye ekye nhandha nga ali kumpi nha dho. Ghe dhiba mu kifoo nga nnhingi, entukulu dhino dhisobola okukola nga ekyo bulambuzi.

Ghansi gha dulaamu ghaligho enku, ekiraga nti bafumbiragho omwenge gwa walagi mu dulaamu eno. Nga era amaadhi gebatweiremu gaja mu kidomola, agho ni waya ghaigulu yabisa ebikyafu byagya mu mwiga, ekintu ekitali kirungi kuba abantu ba buliido bakozesa gano amaadhi ag'omwiga.

Enho nnhimiro ya paini ghaire nga abantu bataamu engira. Paini ono ayendha obuguminkiriza kuba atwalaku akaseera okutuuka okumutema n'okutunda. Paini ono akozesebwa okusingira irala abazimbi nairala abo abazimba amakalina kwotaire n'abakola empapula.

Abaana bavaire esaati edhe ndhaghulo era nga bali mu bwa mizaanho gya kulumuka banho baisomero era bali kikirira enhumba dhaibwe okusinzira ku langi eye saati gye bavaire.

Ennhumba eibiri edhelinzeemu, dhaililainhe akayumba kano akatidi, ako nga kakozesebwa nga tooyi. Ate bwofuluma kuliya ghaba nga ghaligho kasasilo omubitilivu, era nga kilaga nti ebilwaire ebiletebwa obukyafu nga kolera, bwebwida buyinza obakosa bubi inho.

Luno olunaku lweba ghanika bbendhera dhino edh'ensi edhendhaghulo balweta "common wealthy day" era nga luno olunaku ensi edhendhaghulo dhidhira ghalala dhadhaguza luno olunaku nga nsanhufu olwo kukuma eidhembe munsi yoonayoona.

Omwaami avaire esuti ye ya nhuma aliku nha kamuli omukyalayenha yavala ekiteteyi ekiriku amabaale aga temeganha era balaga nhe empeta ekintu ekyegesa nti yandhiba nga mbaga yaibwe.